tinni dubbu saaga mannino mootinmano dakki kaentila anna gargara asiisano korkaatinni garqara hongeekkino sagalete hanjinne fulxe kaoakkino dubbu saada mannaholowo gawachi hutanno daapho gargaranna la'a hasiissen

saara lohu hidheetnfudensaanninne baatto noosirehekino manchi mutti gobbanni fule hidhenorichi diheerkorkaatino akko noosirah gudanno daafira mittonkalno gobbanni fule hiha didandaanno yaate baalanka loosirafirado loosirafi buuro loosira fi'ranno daafira mittonkanno fule gopa ignhieidandaanni yat

qulmo oho godo'letinna bapaxxee coenni bowirto akkiro dancha guma gummissanno kuy albillchetino hedha yanna lophitaa hedhanno yaate dancha igennoonni hadhamorikkita daafira kaaqhuullu ceerano baalunkunni darga uyine xara uyine la asiissa

qahagino lowonni cooini haa'ranno daafira rosiisannoetene rosiisaano afurinna ka'uri coodhe qaattinni osisa dihasiisani korqaatin qaaqqoolli mulenni coo'na hee'neennalne yineenire baala haa'rate hakkatinoonsa daafira la'a arrasiir

tenne dubbu saadano mootimma ho'maante yannara aka rasiissanmiati mite mitoha la'nummakkiro mootimma darga uute ka'entinni yanna uute dubbu saada gawajjantannota hooltanno yine la'nanni yaate

hkunne oorosaanno rosaamino aandini hakkuwi rosiisaanno rosiisaanchira hajaja maciissa maari mitiimma afati mootummano o'mante ana yoso rosiisanoonsa dirosiisaannetannota xaadde ka'entina taashshidhe ka'entini ho'mante anna sumu yitteho heeshshonni dancha gumamaareekkisiissae

ashira hinnanke uune loose hongumma ikiro eotenni ajannanke daafira kummi kaashi'rinni ka'neentinni eote lowo eo rabbuekkino daafira loonsummo garinni kummi kashir eo abi'neemmo yaate

eto'iloosie gardine yiniimmuri haattonsa kenne noosidhanne yennaka yanna yannatinni witinsa booshaalanno gede yiphinsa gamba anne hige yannaten noosihe kae yannatunni gamba ussihanno mannoota hattono

kuni rosuuduunnichi inanniri wolo duunnichinni baqqannano roso horora jalla ho ronsinhanni koleno woloduunnichi frantu jareassilo ronsidhanna ikkikkinni yanna tejiniya yannara roonsi'ne ninee yannara agurrannerichootti yaate

yanna yannatinni xeela danta janannose gobba dancha owaanxe afidhanno gorkaatuno tini dancha owaanxe afidhannohuno xeenunni latanno daafira jajju konne xeelduikkinni dancha lantetenni heedhnn

gai kashiyinanni kate kaasi'loollihu murote sagalimmatenna sagalete horonsi'ninna gati gatiha sae gatiha tirfiya hakko'ne hirre ka'neentinni womaashaho soorri'nanniricho gati kaashoh yinanni yaate

mannootino saada akkaantannoete mullu garinni dakka monnihaati manno gedassin k'nenimixa'mineenn ku'lite daff yaatto saada huyi daafira saadante a'mte injannokkihura a'mitara albaanni mannaa la e ka'entinni makkitte yaa

hadachee eamo meemmore toora yano hano gammoo jette baacho orkaatino kuri saadago eedhadaarra arrishshu amadannoonsaki gade hachummi baacho galgun dargasa anni heedhanore

kunnira omaasha bitanno saada baalu kunni murattinni gargarre ka'leentinni ba'annokki gede afi gedassi're kindilimaa nooronse bakkalannoki jedassinne ka'leentinni agaranna gargara garga uyini la a hasiissanno cuyetti

kunne qaaqquulli yanna yannatenni osinsmnidha maate allu amunna holluu manni yannanni sisenmigasse hurasiissa qokkaatino gaaqquulu doogote hadhanni godo intanni geeshshitano daafira yannanni massao

baatto loosidhe galtino iineemmo mannooti yanna ynnninni baattuti daakireti kaindinimuonsa uute kautinni noosi kaeninnigumulni gumaammakki ile mannoottinna yannanysa uyi0annori kooteyameensi afiraao

ha fulate mootumma ikko mootumma kitinookki huurnishuwa qaaqullu heeshsho qaaqullu hoshsha qaaqullu gara yiitisann lae kanini latisa injaanno garini lossa qaaquulle amaala hasiissanno yaate

kanni mahaalate intannikineha lalola'lummaikiro meela'lummaakkiro gereewoola'lummaikiro hasi'noommo yanna fonsi'ni ka'neentinni indi maalingira lowo eo uutannolichooti yine meenxinniila meemmoreeri

tenne murora arru dayanno wete waa kiifa tenninna waa dunatenni harrunni ba'ika intinnigawaajjaantannoki gede assinanni arru dayannase ma'aannoe ki gede arru giirehunanno gede assinanni dooggo hattenne muro gargarate

sagali'mate muro haafa yine kaansoonnita ikkikkinni sagalimmate horonsi'nannita ikkite kaeentinni lowo eo uyiitannotenna sagaleteno lowo qarri iillannokki gede assine ka'ne wo'mante yanna loosi'niha ikkiro sagali'mate horonsi'nannite.